Ŋutsu aɖe nɔ anyi hetsɔ ɖevi ɖe asi. Ŋutsu la ɖɔ kuku hewɔ ɖa ɖe ta. Nyɔnuvi aɖewo wɔ ɖa ɖe ta wole dzametrɛ ɖum.

Ame etɔ̃ le xɔ me. Ame etɔ̃wo katã do ŋɔtitsɔnu eye ŋutsu wo ame eve kple nyɔnu ɖeka le xɔa me. ŋutsu wo ame evea wolé nane ɖe asi. Kɔmpita le kplɔ̃ la dzi.

Amewo le yɔƒe me eye aɖake le wogbɔ. Wodo awu yibɔ ŋutsu aɖe le kponyi fam le akɔ fam ne nyɔnu aɖe.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm le dɔwɔƒe aɖe. Wonye aɖaŋudɔwɔlawo. Atrakpui aɖe le wo gbɔ wole dɔm le kɔntena aɖewo ŋu eye ɖewo tsi tre le dze ɖom.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le tsi kum. Gagbawo, tɔkpowo kple ŋgowo le afi sia. Nyɔnu aɖe le tsikunugo ɖe asi ta avɔ ɖe akɔta. Tsiŋu hã le mɔ la to.

Akɔku aɖe dzɔ le mɔ dzi. Amewo le mɔ to. Agba aɖewo le ŋu la tame. Eŋu didi aɖe le afisia. Eɔu la mele nɔnɔme nyuietɔ me o.

Tugbedze ɖe le edɔwɔƒe. enɔ nyi ɖe zikpui dzi ye wotsɔ enunyamɔ alo kɔmpita da ɖe akplɔ dzi. Ahavivi hã le egbɔ. Ele nu ŋlɔm ɖe e emɔ dzi. Eŋuwo paki ɖe anyigba. Teƒea nyakpɔ nyuie.

Ɖeviwo, nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Ɖeviawo asi kple nyɔnuwo. Nyɔnua ɖeka tsɔ bagi ɖe eƒe megbe eye ŋutsu aɖewo hã le afi ma.

Nyɔnuwo tɔ ɖewo tsɔ nu ɖe ta. Wotsɔ kotoku ɖe ta. Nyɔnu aɖe ekpa eƒe via ɖe eƒe megbe. Nyɔnu aɖewo ɖɔ kuku ɖe ta eɖe meɖe kuku ɖe ta o.

Nyɔnu detugbiwo le nu kom. Wodo dzonuwo ɖe woƒe ta, woƒe kɔm, eye wotsɔ tre ɖe asi hele nu kom. Wole dzidzɔ kpɔm ŋutɔ.

Ame geɖewo le tɔsisi me le tɔsisi me hele tsi ƒum. Ɖeviwo. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Amea aɖewo medo awu ɖe dzime o. Eɖewo do awu ɖe dzime. Xɔ aɖe le afi ma eye ati aɖewo hã le afi ma.

Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka kple ɖeviwo ame eve. Nyɔnu la tsɔ ɖevi ɖe asi eye ɖevia tsɔ asikrim de nu me. Ɖevia ɖeka le nudzranugasɔ la dzi. Ŋutsu la ɖɔ kuku ɖe ta. Exɔ aɖe le woƒe me.

Nyɔnu aɖewo nɔ anyi hele dɔ wɔm. eŋu aɖe le woƒe megbe. Nyɔnu aɖe tsɔ agba ɖe eƒe akɔme eye nyɔnu susɔewo hã tsɔ agba ɖe woƒe akɔ me. Nyɔnu ɖeka le tsro ɖem le azi ŋu.

Ame aɖewo lé asi ɖe ɖekawɔwɔ me ɖe dzi, le ʋe ƒe ŋusẽzazã ƒe mɔ gbɔ. Atiwo le woƒe megbe eye wole gbe me. Ʋe ƒe ŋusẽzazã ƒe mɔ le woƒe titina.

Ŋufɔku aɖe dzɔ. Ŋu la me gale nɔnɔme nyuie me o. Amewo li eŋu la dzi. Kpovitɔ aɖe wo le, wò do go eye kpovitɔ aɖe do asi ɖa.

Nyɔnu kple ŋutsuwo tsi tre, ŋutsu ene nɔ anyi. Ame aɖewo nye yevuwo eye ame aɖewo nye ameyibɔwo. Wo katã wodo awu vovovowo.

Ŋutsu aɖewo do awu si nɔnɔmetata vovovowo le wo me. Ŋutsu aɖewo ɖɔ kuku ɖe ta eye ɖewo meɖɔ kuku ɖe ta o. Ŋutsu aɖe ɖo gaŋkui eye wotsɔ eƒe afɔ de dzi.

Ɖeviwo le hunyahunya wɔm, wotsɔ flaga ɖe asi eye ame aɖe tsɔ ati gbadza ɖe asi. Kpovitɔwo le afi sia eye ame aɖewo tsɔa si ɖe dzi.

Mɔ si wowɔ abe ame tɔ ɖe ŋutsu aɖe ƒe ŋku me eye wòlé nane ɖe asi ŋutsu la hã lé nane ɖe asi. Mɔ la tsɔ nusemɔ ɖo to eye kɔmpiuta aɖe hã le wogbɔ le afi ma.

Ame geɖewo tsɔ kaƒomɔ ɖe asi. Amea geɖe wole foto ɖem amekukuɖaka. Seƒoƒo, awu kple kukuwoe le aɖaka la dzi. Nyɔnu aɖe le avi fam eye ame aɖewo le ʋli dom. Ati hã le woƒe megbe.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ hele eƒe atikutsetsewo ɖom. Atikutsetse vovovowo le afi sia. Atikutsetse ɖewo le agba me. Eɖewo le ekplɔ̃ dzi. Atikutsetsewo abe akɔɖu, akutu kple peya.

Amewo le yɔƒe me. Aɖaka le kplɔ dzi. Eye Ŋutsu aɖe le nu xlem le biblia me. Nyɔnu aɖe le seƒoƒo ɖe asi. Ame ɖe le foto ɖem eye ŋutsu aɖewo hã le aɖaka la ƒe megbe.

Ŋutsuwo le xɔ tum eɖewole dzime eye ɖewo le anyigba. Ame siwo le anyigba wotsɔ atiwo ɖe asi eye ati ŋeŋe geɖewo le anyigaba hã.

Afɔku aɖe dzɔ. Nyɔnu aɖe tsyɔ ɖevi ɖe ƒe akɔme nɔ anvi hele fam. Gasɔ kple keke aɖe le an yigba. Ŋu aɖe le afi ma. Nyɔnuvi eve hã le afi ma. Ŋutsu aɖe le foto ɖem.

Suɖui eve le zikpi me. Avɔ le zikpi la me eye xɔme vɔ hã le gli nu. Nɔnɔmetata aɖewo le gli nu eye kplɔ vi eve le afi ma. Seƒoƒo kple seƒoƒo se hã le afi ma.

Ɖeviwo ƒe nyɔnu wo ame eve le xɔ me. Nyɔnu ɖeka nye yevu eye ɖeka nye ame yibɔ. Ɖeviawo katã nye ame yibɔwo. Ɖeviawo le dzidzɔ kpɔm. Ɖevi aɖewo nɔ kplɔ̃ dzi eye ɖewo tsitre.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi hedo awu ʋi kple afɔkpa ʋi, etsɔ nu ta ʋi eye woɖo nanewo ɖe anyigba. Amewo le ekpɔm. Nyɔnula do dzo hetsɔ nane ɖo dzio dzi. Amewo le foto demee.

Zikpuiwo le xɔa me. Akaɖi geɖewo le xɔa me. Kplɔ woa me eve le zikpuiawo ƒe titina eye nanewo hã le anyigba. Agbale aɖe le zikpui aɖe dzi.

Ɖevi la ame etɔ̃. Nyɔnuvi ɖeka ɖevi ɖeka ɖe asi eye bexɔ aɖe le woƒe megbe eye go gã aɖe le woƒe megbe kple go vi aɖe hã le woƒe megbe.

Yevuvi aɖe le fefe nu wɔm kple keteke, keteke la le keteke mɔ dzi eye fefenu v amewo hã le keteke la gbɔ

Amewo le xɔ aɖe ƒe ŋkume. Nyɔnu eve tɔ ɖe ame aɖewo ƒe megbe. Nyɔnu ɖeka nɔ anyi hetaɔ vi ɖe asi, ɖevi ɖeka hã tsitre eye ɖevi eve nɔ anyi eye ɖevi ɖeka dze klo, nyenu eve si tɔ ɖe xɔ la ƒe ŋkume tututu la tsɔ flaga bla kɔe.

Mɔɖaŋudɔwɔla enyi le afi sia. Eɖewo nye ameyibɔwo eye eɖewo nye Yevuwo. Wo katã woɖɔ kuku ɖe woƒe ta eye ame aɖewo lé woƒe mɔwo ɖe asi.

Ŋutsu kple ɖevi le ekplɔ nu. Ɖevi tsɔ nuɖuɖu tsɔ de ŋutsu la ƒe nu me. Ŋutsua ɖo gaŋkui. Nuɖuɖuwo le agba me le kplɔa dzi. Nuɖuɖu ƒomevi vovovowo le kplɔ dzi.

Ɖevi ene le tɔsisi me. Wole tsi kum. Wolé tɔkpo etɔ̃ ɖe asi. Ɖevi ɖeka le fotoɖemɔ la me kpɔm.

Moslemtɔ geɖe wo le woƒe sɔlemexɔ gbɔ. Ŋuwo le afi sia. Fotoɖela hã le afi sia. Ameawo sɔ gbɔ ŋutɔ. Moslemtɔ ɖewo ɖɔ kuku eɖewo meɖɔ kuku o.

Ŋutsuviwo le tsime le tsi ƒum. Eɖewo de wo nɔnɔewo ƒe dzi eye eɖewo le tsi la me. Wole dzidzɔ kpɔm ŋutɔ. Ŋutsuviawo lé wo nɔnɔewo le asi.

Ame geɖewo le ƒuta, ame aɖewo le tɔdziŋu me. Agbawo le anyigba eye akpawo le agbawo me. Nyɔnu geɖewo ta avɔ ɖe woƒe ali. Nyɔnu ɖeka tsɔ agba ɖe asi si akpa geɖewo le eme.

Atiglinyi gã eve le gbe me eye ati kɔkɔwo le gbe la me. Ŋu aɖe si amewo le me la le gbea me. Ame geɖewo le ŋu la me.

Nyɔnu le fiase me, avɔ amadede vovovowo le fiase la me. Nyɔnu la le nu kom. Nyɔnu la do awu dzi wui.

Nyɔnu ene nɔ tomatosi gbɔ le tomatosi wɔm. Wo katã wonɔ anyi eye tomatosi le kusiwo me. wole dɔ wɔm le tomatosi la ŋu.

Nyɔnu kple ŋutsuwo el ʋe ɖum le ati aɖewo dome, wota avɔ, do nane we ɖe woƒe ali eye wodo nane wo hã ɖe woƒe afɔ. Wo le ʋe ɖum he bɔbɔ.

Yevu kple viawo le amidzraƒe. Wotɔ ɖe mɔto. Ame aɖewo le motu dzi. Wole kotoku ɖe asi. Eŋu aɖewo le afisia.

Amewo le xɔ me. Ame aɖewo le anyi eye nyɔnu aɖe tsi tre, nuƒonu le nyɔnua la ƒe ŋkume. Nyɔnu la do gaŋkui eye agbalẽwo le nyɔnu la ƒe ŋkume le kplɔ dzi.

Nyɔnuviwo le nu kom. Nyɔnuvi ɖeka bla ta. Nyɔnuvi ɖeka tsɔ agba ɖe asi eye nyɔnuvia ɖeka tsɔ asi ɖɔ eƒe nu. Nyɔnuvi ɖeka hã tsɔ asi de agba la me.

Mɔɖaŋudɔwɔlawo le dɔwɔm le m aɖe ŋu. Wo kata wo ɖo kuku ɖe woƒe ta. Mɔɖaŋudɔwɔla ɖeka nɔ anyi. Mɔɖaŋudɔwɔla ɖɔ gankui ɖe ŋku.

Nyɔnu aɖe le nu dzram. Ele fotoɖemɔ la me kpɔm. Etsɔ kusi ɖe asi. Ega le eƒe asime. Etsɔ agba gbadzɛ ɖe ta si nudzadzrawo le eme abe: ɖavunu, afɔkpaŋututunukple kpɔmeklɔnu.

Ɖevi aɖe le eŋu ƒom. Eŋu la le eƒe kɔme eye ɖevi aɖewo nɔ anyi. Ame aɖe tɔ ɖe ŋuƒola devila ƒe megbe eye ɖevi aɖewo hã tsi tre ɖe ŋuƒola devila ƒe me.

Ɖetugbi aɖe nɔ zikpui dzi le atikutsetse vovovowo ƒe ŋgɔ. Atikutsetse aɖewo le agba me. eɖewo le kusi me. nyɔnu la tsɔ asi eve le kusi eve. Atikutsetse aɖewo nye abablɛ, mago, tomatosi.

Ame aɖewo le ablɔ dzi zɔm. eɖewo tsɔ fla ɖe asi si ŋɔŋlɔwo le edzi. Eɖewo tsɔ atsi gbadza si ŋɔŋlɔwo le edzi. Ŋutsu aɖe tsɔ ati do ɖe ŋutsɔ aɖe gbɔ.

Ame aɖewo le xɔtaxɔ dome eye lãmesẽdɔwɔla etɔ le wògbɔ. Lãmesẽdɔwɔla eve nɔ kplɔ nu henɔ nu ŋlm ɖe amagbaɖiɖi gbalẽ aɖewo me eye lãmesẽdɔwɔla ɖeka hã nɔ ameawo gbɔ. Nyɔnu aɖewo hã tsɔ vi ɖe asi.

Amee ene le atsiafu gbɔ, nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka. Ŋutsu ɖeka la le sɔ la kplɔm, nyɔnu eve le sɔ dzi eye nyɔnu ɖeka le zɔzɔm, nyɔnua ɖeka didi asi tsɔ lé sɔ la.

Ame gbogbo wole sewɔtakpekpe aɖe eye asrafowo geɖewo le afi ma. Ame aɖewo wotsɔ ŋɔtsi tsɔ mo.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖe le ʋe ɖe ɖum. Wota avɔ hedo dzonu ɖe kɔme. Nyɔnu aɖewo wonɔ anyi. Ame aɖewo le ʋeɖulawo ƒe megbe. Nyɔnu aɖe tsitre si nye Yevu.

Nyɔnu aɖewo tsɔ agba ɖe ta. Nyɔnu eɖewo do afɔkpa eye eɖewo medo afɔkpa o. nyɔnu ɖeka trɔ mgbe. Wo le hlihakpe aɖewo gbɔ eye ati ɖe hã le afima me.

Ɖeviwo le teƒe aɖe si womedzraɖo o, teƒea menyakpɔ o,eɖewo le nu kom, kotoku le wo gbɔ, teƒea menyakpɔ o.

Ŋutsu nufiala aɖe le nu fiam sukuvi aɖewo le bexɔ me. Nuŋlɔkpi aɖe le bexɔ la me eye nufiala le asi dom ɖe sukuvi aɖe gbɔ. Sukuvi la do asi ɖe dzi. Sukuviawo nɔ ati zikpuiwo dzi.

Aɖaŋudɔwɔla adrẽ le dɔ wɔm. Ame ene le wo me ɖɔ kuku gake ame et me ɖɔ kuku o. Wole ɖɔ wɔm le xɔ aɖe ta me.

Edzo bi ŋu geɖe kple exɔ aɖewo eye ame aɖewo hã le ablɔ dzi zɔm. edzo la bi ŋuwo zã kple exɔ aɖewo.

Ame aɖewo le zɔzɔm le gbe me. Wotsɔ woƒe mɔzɔkotokuwo ɖe asi. Eɖewo tsɔ mɔzɔkotokuwoe ɖe woƒe dzi me eye eɖewo le wotsɔ ɖe asi. Atiwo le afi ma. Ame aɖewo tɔ ɖe ati la ɖo me.

Ame geɖewo le efli me hena akɔdada. Ame aɖewo le gli dzim. Nyɔnuwo, ŋutsuwo. ɖeviwo le afi sia. Ekplɔ ame eve le afi sia eye go ame eve le edzi. Akɔdago hã le afi ma. Nyɔnu aɖe tsɔ eƒe akɔdada le ego la me dem.

Ŋutsu ene tsɔ kotoku gã aɖe ɖ asi. Ŋuwo le mɔa dzi eye etsi dzadza hã le anyigba. Ŋutsu etɔ̃ do asiwuiwo.

Ɖevi wo ame ade le Yevu aɖe gbɔ. Ɖevi atɔ̃ woƒo ʋlã Yevula eye ɖevi ɖeka si nye ŋutsuvi mete ɖe Yevu la ŋu o. Ɖevi ŋutsuvia le fotomɔla me kpɔm eye Yevula hã le dzidzɔ kpɔm kple ɖeviawo.

ŋutsu aɖe le ʋe ƒe ŋuse wɔm ɖeviwo le egbe. Ɖevi aɖe medo awu ɖe dzime o. wo katã wole ŋusu la kpɔm eye ŋutsu la dɔ wɔm.

Nufiala kple sukuvi wo le sukuxɔme. wo le nudoƒe eye wo le dzɔdzɔmeŋutinunya ƒe nudoƒe. Nufiala nɔ anyi le nu fiam sukuvi aɖe le agbale me.

Zikpi ʋi le xɔame, kplɔ̃ le xɔame eye gbalẽ le kplɔ̃ la dzi. sudui le zikpi la me eye nɔnɔmetata eve le gli ŋu, amenɔnɔmetata ɖeka le gli ŋu eye seƒoƒo hã le xɔame seƒoƒoƒze tsɛ le xɔame.

Nyɔnu woame tɔ̃ le atikutsetse vovovowo gbɔ. Nyɔnu eve tsɔ nu yibɔ bla ta. Atikutsetse vovovowo abe atɔtɔ, akutuwo le kplɔ dzi, tomatosi hã le kplɔ dzi, atadi hã le kplɔ dzi.

Ame aɖewo le mɔto eye Kpovitɔ nyɔnu aɖe do gaŋkui hã le mɔto. Ŋu aɖewo hã le mɔto. Nyɔnu aɖewo do awu dzẽ hebla ta dzẽ.

Dɔwɔla aɖewole nane kpɔm ɖa le xadza me. Ame aɖewo le xadza la godo eye amea ɖewo le xadza la me . Wo katã woɖɔ kuku ɖe woƒe ta.

Ame vovovowo le tsi me le tsi ƒum. Ame aɖewo medo awu ɖe dzime o eye ɖewo do awu ɖe dzime. Ame aɖewo tsi tsitre ɖe tsi la me eye eɖewo bɔbɔ nɔ etsi la me.

Eletriki dɔwɔla eve le dɔwɔ wɔm le elatriki le elatriki ti eve nu. Mɔ aɖe le woƒe axa dzi. Elatriki dɔwɔla eveawo katã ɖo kuku ʋe ta. Wole go aɖe me le ɖɔ wɔm

Fiawo nɔ xexi ɖome, ame aɖewo tɔ ɖe fiawo ƒe megbe, wo hã wota avɔ, fia la le asi nam ŋutsu aɖe. Kpovitɔwo hã le afi ma, ame akpa gãtɔ wonɔ anyi hele enu la kpɔm.

Nyɔnu aɖe tɔ ɖe amewo ƒe ŋkume hele nu ƒom. Tsinokplɔ aɖewo le kplɔ dzi eye atigbadza si woŋlɔna nu le edzi hã le xɔ al la me. Atikutsetse aɖewo hã le kplɔ la dzi.

Ame geɖewo le asi me, ame aɖewo le zɔzɔm le mɔ dzi eye amewo nɔ anyi. Wole nu vovovowo dzram abe atadi, abladzo. Xɔ aɖewo hã le asi la me.

Ame geɖewo le sewɔtakpekpe. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo tsitre. Ame akpa gãtɔ ɖo ŋɔtsitsiɔnuwo eye nuƒomɔ le wo katã woƒe ŋkume.

Nyɔnu wo ame etɔ̃ kpa vi ɖe me. Wo katã wobla ta. Nyɔnu ɖeka tsɔ xexi ɖe asi. Nyɔnu ɖeka tsɔ agba ɖe ta. Eye nyɔnu ɖeka tsɔ kotoku gba hã ɖe ta.

Nyɔnu aɖe do fiakuku ɖe ta le nu kom tsɔ eƒe asi ɖe dzi. Ŋutsu aɖe lé nuƒomɔ ɖe asi. Nyɔnu la do dzimewui yibɔ eye wòlé eƒe awu ɖe asi. Nyɔnu bubuwo hã le eƒe axa dzi.

Suɖi le aba dzi. Mokpɔnu le gli ŋu. Akaɖi hã le kplɔ̃ dzi. Eye kplɔ̃ vi aɖe le afi ma. Nɔnɔnmetatawo le gli ŋu.

Zikpuiwo le xɔ me, suɖuiwo le zikpuia me, kplɔ ɖe le zikpuiawo ƒe titiana, akaɖiwo le xɔ la me eye agbalẽ ɖe hã le kplɔ dzi.

Ame aɖe nɔ kplɔ nu eye eƒe asi kplɔ la dzi. Èle kplu ɖe asi si aha le eme. Agba gbadze le kplɔ la dzi eye ze si seƒoƒo le eme la hã le kplɔ la dzi. Agblẽ aŋe hã le kplɔ la dzi.

Ame aɖewo le nudokpɔƒe wo katã wodo awu dzi ʋiwo. Wole nane kpɔm ɖa. Nyɔnu ɖeka le nu kom eye wole nane kpɔm ɖa.

Zikpui kple kplɔ̃ wole xɔa me eye seƒoƒo hã le xɔa me. Zikpui vi aɖe le xɔa me. Agbalẽ aɖewo hã le kplɔ̃ dzi eye ze si seƒoƒo le hã le kplɔ̃a dzi.

Nufialawo le nu fiam ɖeviwo eye zikpiwo le afi ma fefenuwo le kplɔ̃ dzi fũu. Nufiala nyɔnu tsɔ agbalẽ le nane fiam ɖeviwo eye nufiala nyɔnu bubu hã le nane fiam ɖevi aɖe. Nɔnɔmetatawo kple nutatawo le eŋɔla ŋu.

Ame aɖewo le sinimaa le fefe wɔm, ɖevi aɖe le afi ma, ŋutsu aɖewo le afi ma eye nyɔnu aɖe hã le afi ma. Agbalẽdzraɖoƒe aɖe le woƒe megbe.

Ame geɖewo le mɔto, amewo abe kpovitɔwo, ŋutsu aɖe le kpovitɔwo ƒe titiana eye kpovitɔwo ƒo xla ŋutsu la, kpovitɔwo ɖo woƒe kukuwo eye ŋu aɖe hã le woƒe megbe.

Ŋutsu aɖe tsɔ nuƒonu ɖe mo. Ame geɖewo le eƒe emegbe. Ame aɖewo do avuva wui eye ame ɖe ts do asi ɖe dzi ame aɖe hã tsɔ nuŋɔŋlɔ ƒe ati ɖe asi.

nyɔnu kple viawo le seƒoƒo ƒam le agble me nyɔnua le mòɖom eye ɖevia hã le nukom seƒoƒoawo nyakpɔ ŋtɔ eye wóle seƒoƒo la ƒam

Dzobibi aɖe dzɔ. Xɔ gãa aɖe lé dzo eye dzotsilawo va le dzo tsim. Dzotsila aɖewo tɔ hele nu kpɔm. Eye dzotsila ame ɖeka lia mɔ aɖe hele dzo la tsim.

Nyɔnu aɖe tsɔ via eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe eƒe ahadzi. Nyɔnu la nɔ ŋu la dzi eye ŋutsua te ɖe ŋu la ŋu. Avu aɖe le wogbɔ. Xɔ aɖe le ŋua ƒe megbe. Ati aɖewo le afi ma

Nyɔnu le dzodoƒe, agbawo e dzodoƒe, gatsiwo le gliŋu, mɔ si wotsɔna ƒoa nu le kplɔ dzi.